Mwana vadodori mazuwa ano vanoendawo kuzvikora mukubarwa zviya vanotoenda kuzvikora .......ana mai akhona ari kofunda amweni anoenda kofunda kuti ana adodori achabarwa zviya otoenda kuchikora kofunda ...................nekufundisa vana vadodori.

Vana vadodoori mazuvaano vakuenda kuchikora zvikoro zvavanofundiswa kuerenga zvikoro zvavanofundiswa vechitanga koziya kunyoresa kutanga kuziya zvakawanda pazvikorazvo zvekutanga kuti vakone kuerenga.

Aa mazuva ano muntu eibarwsa zviya muntu skatoti kure kure otoenda kuchikora kwaanoenda kundofunda otoenda kuhikoro kundofundab kunyora kufundiswa kuti munhu ashandise pfungwa dzake kufunga ozoendazve kuchikoro chepamberi chakona oendazve kofundiswa kuti muntu apedza angaita mushando wei.

Vantu varikufunda mazuwano vanoenda kuchikoro chekutanga voenda kuchikoro chechipiri kwavanenge veifundiswa kuti vazoone kuti vapedza vozoenda kuchikoro chekupedzisira kwavanofundiswa mishando yavanoda kuzoshanda kuti vangaita zviri zvakhona vapedza kuzvikora zvekupedzisira vanenge vakufundiswa mishandonyavanozoita kana vapedza kufunda kuti vapedza vanozoshanda mushando uri.

Eyaa kune zvikora mazuva ano zvikoro zvekuti mundu zviya unofundiswa kufundiswa kuti mundu wazopedza chikora unoshanda mushando weyi kuchikora kwavanenge veifunda mushando wacho waunozoita wapedza chikora chikuru kurapa vandu nekuzofundisa vandu uchienda kuchikora chinoenderana nekuti unode kuzoita basa reyi.

Haa madzimai arikubaa funda kwemene, adzimai arikufundawo eya. Ngekuti kudhaya zviya . Madzimai airambidzwa kufunda ,asi haa, izvezvi madzimai arikufunda zvobaati madhodha eshe nemadzimai vobaaenda kuchikora ,vantu veifunda .Vofunda zvakafanana, dhodha rofundawo zvinofundwa ngemudzimai .

Muzvikoro zvakona munosiyana-siyana munofundiswe vantu maererano nemishando yavanozoita vapedza kufunda, izvi zvinoita kuti vaende kuchikoro chinoenderane nekuti akafunda zvipi kana zvaakafunda kuchikoro kwachona ndezvipi ndozvaanoenda kunofunda echionekwa kuti apedza zviya chikora unozofunda achiita zvei. Saka anenge achifundiswa zvaanozoshanda kana apedza chikora zviya apedza kufunda oonekwa kuti ongaita kuti....

Eya mazuvano antu aakude kufunda odakarire kuende chikoro chekutangayo ooguma ofundiswa kuerenga. Ozoendazve kuchikoro chepakati ofunda, ofundazve zvimweni zvemberi zvakona ofunda opedza ofundzazve chikoro chekupedzisira paanonofundiswa kuti eh paanenge eifundiswa mishando yaanozoita kana vapedze zvikorozvo...

Eya vantu mazuwa ano vanoenda kuzvikora vabarwa zviyani vanoenda kuchikora vofunda vowana mabasa kanavapedza chikora chekupedzisira vanenge vaca neruzivo rwavanowana ku hikora chekupedzisira.

Eya vantu vemazuwa ano vana vabarwa zviya vakati kure kure vanoendeswa kuchikora kofunda, kuchikora vobvayo voende kuchikora chekutanga voendazve chimweni chikora chakona veifundiswa kuti vazopedza zviya vazoone kushanda mumishando mishando yavo yakasiyanasiyana. Muntu

yah !vana vemazuwa ano vari kufunda vana vanenge veienda kuchikora kofunda ,vofunda ,eya vanenge viefundiswa kuti vazoone kofunda zve chikora chepa mberi pakona vachifunda mabasa avangazoshanda ,kufunda kuti vapedza kufunda vanozoshandepi, vofundiswa votanga chikoro chekutanga voendahe kunechimwe chikoro veioneswa kuti ..........

Haa mazuvano vantu varikufunda, muntu watobarwa zviya wotoende kuchikoro kunofunda oinde kuchikoro chachona chekutanga woinde chechipiri wofundiswa wapedza ipapo ozoinde kuchikoro chekupedzisira kwamunenge muchifundiswe mishando yakona wazopedza chikoro wakuona zvawafunda kuti ndezvei ochiudzirwa kuti enda unofunda zvaunoda kuzoita kana unoda kuzorapa vantu.

Eya vantu mazuwa ano vana vanoenda kuchikora kwavanotanga chikora chekutanga chakhona. Vapedza voendazve kuchikora chavanofundiswa kuti muonekwe kuti munozofunda mushando uri . Kufundiswa kuti mapedza muzoenda kuchikora chekupedzisira chamunozofundiswa mushando waunozoita wapedza chikora.

Aaa mumbiti yakanaka kusima mumbuti yakanaka nenharaunda yamunenge mweigarayo inobabuda inobajeka mungasima mimbiti yenyu mosima mumbuti yakasiyana siyana nyangwe panyari pachibanze mosima mimbiti yenyu mimbiti iyi nyangwe yemichero kana mumbuti zvawo mutsatsa mayinini.

Vana vemazuwa ano muntu wabarwa zviya unyari mudodori wototanga kuenda kofunda wofunda chikora chekutanga wapedza woendahe kune chimweni chikora wofunda weichisimbiswa zviya wapedza apapo wozoenda kuchikora chekupedzisira kwaunofundiswa mushando yakona kuti wazopedza chikoro zviya unozoshanda kuri, chikoro chepakati ndochikoro

Eyaa zvikoro mundu akabarwa unoende kuzvikora kundofunda kune chikora chekupedzisira chikora ichoo chekuti unenge weyitofundiswe mushando wanenge weyida kuzoshanda wapedza chikora zviya woende kuchikora chekupedzisira kunofunda mushando waunozoshanda wapedza chikora.

Vantu vane vana vadodori vakuenda kuzvikora kwaanofundiswa voenda chikora chekutanga ,voenda chechipiri ,voenda chikora chekupedzisira chakona, chavanonga veizofundiswa mishando ,mishando yavanozoshanda vapedza kufunda kuti mushando wakona unonga uri uri, voita, vogarapo pachikora po anyari makore marongomuna veifundiswa,

Eya ichi chikora chevantu vakuru, vantu vabaakura yaambo uko kwavanenge veibhuirwa, veifundiswa kuti muntu unozoshanda sei pamushando waunenga weifunda wakona. Kuti ehe wazopedza zviya waapamushando, unoshanda sei. Ndoochikora chakona chevantu vakuru

Eya vantu vari kufunda mazuwa ano vanhu vari kubaa funda vana vasikana vana vakomana veshe vari kufunda voenda kuzvikora zvemberi mberiyo veifunda voramba veifunda uhu zvisinei kuti muntu mudzimai ere kana kuti muntu wechiisa vantu vari kufunda vana vemazuwa ano vobafunda veifunda zvikoro zvemberi mberi

Aaa vantu mazuva ano vanobai funda vanobai funda vakuenda ku chikoro vondo fundiswa kuti muntu ozo shanda sei pa mushando neku fundiswa mashandiro awuno zoita ku fundiswa mushando wakona wauno zoita wapedza chikora wapedze chikoro wo bhuyirwe kuti mushando wakona neuri wauno zoita.